Gamo boncho may7o dunguza mayda darooo asati ubbati uttida

Lo,iza essi keeththa gitooni oyddu asati uttin issiniya eqada de hawus

daro asati attumatinne macati ubbaykka oge bolla kesidi dizayssi beettishe deeessee

Heedzdzu asati oyde bolla uttidi dizayssi beettishe de'eese.

Keehipe daro asati issi timerte keeththa giddon uttidi dizayssi beette

daro asati gaamo cencha kuwaasi kaasanchati mayza dunguza may7o maydi dizayssi beettes

dalga eelo haaththay abbay gate biitta bollani elitihi dizayssi beettees

Dumma dumma miishati gaade hoykko biitta bolla jarkanetinne izan zin iza miishati.

Dalga keeththa gitton daro asati lo'za booththa oyde bolla uttidosona.

Icha sha gidiza macati giste woykko banga masatizayssa bashen shaayishe de'ettes

Keehippe qooddani daro asay ubbay shiiqidi oge bolla issippe eqqidi dizayssi beettees

Dalga gade bollan keehippe cora asate ubbaykka attumay macay uttidi deees.

Issi diccida katamay be ishini keehipi lo'izayssi poo'o kanche gididi beettees.

Booththa may7o may7da daro asati huphe bolla booththa qoophe wothidayti deese.

Daro asati eqqidi de7eettes nam7ati be kushiyani eretantamishe oykkidi de7eettes.

addey ba kushe nam7a oykkidi eqqidi haasayishe dizayssi beettishe deees

Daro asati dunguza may"daytinne mela coomayora tizayti daabbo bathishe de"ettes

Dunguza mayda issi zo'o lo'iza macashiya oyde bolla uttada de awus.

heedzdzu attuma asa kawo oosanchati uttidi obetikka dizayssi meties

keeththa gitton daro asati uttida issi macasiya ba kushin kooshe aththiza miishe oykkada hasayish de7as

Nam7u asati issi lo7iza keeththa giddon oyde bolla uttidi dizayssi betteesse.

eexxiza wolqama tamay woykko ingilizaathoni woy amaratho qaalani isate goomera giza wolqama tamay dees

nam7u macate shuchcha masatizayssa matani shiiqi eqqidi be'ishe de'eettes

Issi macara sohoni indira addera issi gashe naara ubbaykka ufayetishe dettes

Issi keeththa asati uyddati eqqidi de'ettes nam'u gashshe naytinne nam'u asa gitati

Beyshin waykko xeeli shini ayfes lo7iza gelo sohoy dizayss beettees

Be7ishini keehippe lo7iza gadey aho gatey beettees haqate giddonka haaththe eelidi deees.

daaro asati macati attumati ubbaykka oge bolla kesedi dezayssi beette

Issi zo'o addey karetha qoobe wothedayssi kushani shuchcha masatizayssa oyqqidi

nam7u keeththati dizayssa gidora isse asay gede sinthe hamettishe dizayssi beettes

Daro asati issi machaynne harati ubbaykka attumati dalga ogini maaran eqqidi deyettes.

gondere derene beettiza beni buqura miishi bettishe de7ees

lo'iza maca aayti ubbaykka booththa may'o may'idi gashe naa idimmidi de'ettes.

gitanne adussa gidida ogera daro kaameti yiishe dizayssi beettishe de'ees

keeththa geddoppe nam7u addeti dunguza may7o may7dayssati kezi shee de7ettes

Daro gita gita keeththati keexettidi dizayssa sinthen oosettidi kiikita sohoni haaththay.

abba woykko gita haaththa matani dumma dumma kafotinne haaththa haylashoy dizayssi beettees

Issi macasiya ba kusheni ade kutto oyqada zanxila oyqada eqqada de'awus.

daro zo7o medhora diza macate ba kushane ceeshsha oyqqede ubbetikka eqqida

Issi keeththa giddon attumati macati ubbaykka katha ba sinthan aaththidi.

daro asati uttin issi booththa mayo mayda macasiya eqqada haasayashe de7awus.

nam7o asati eqqidi diza misiley beettees issiyatezikka

Daro asate kawo oosanchati shiiqidi issifi zoretishe ubbaykka de'eette

issi zo7o addey booththa may7o maydayssi issi kushe dhoko ooththidi uttidi deees

essi karetha kumetha may7o mayda addey kushen saate aaththidayssi eqides

korontey mooreti asati koronte foo7o giigishi see woykko koronteza lo7ethishe dizayssi beettees

daro biittay bookketidi issi bessan deees gede baggara dumma dumma keeththetikka deees

lo7iza keeththati keexxattidi dizayssi beettes dumma dumma mithaykka beettes

Assas poo'o immiza korontey mooretidayssa giigissiza issi addey koronte gigissishshe de'ees

daro ogey oykko adussa ogey dizayssanne ogeza lanqara koronte shuwoy aadhdhidi bidayssi beette

daro asati heedzdzati issi medho may7o may7idayti uttidi dizayssi beettees

kehipe dalganne wolqama gidida woray beettishe deees haworas gidorakka ogey dizayssi beettees

Koronte poo7o asas immiza shuboy aadhdhedi bidayssiinne pude baggera dumma dumma woray beettes.

issi eriso woykko qoncisoy beettees amarathoranne ingilizathora xaafetide tophiya koronte oo7o gizayssi dees

Lo7iza keeththa giddon essi addey oyde bolla uttidi dizayssi meetes.

dalga bessani koronte fo7o asas immiza miishati nam7u waggera de7izayssi beettees

walqama issi gita keeththey keexettidi de'ees ha keeththe lanqera birday de'ees birdettidi

Issi katha miza keeththane hashsho saron yideta giza xaafey amarathora xaafettidi deees.

lo7izanne malaliza keeththa giddon dumma dumma xaraphehezati oydetinne cuu7ati cu ishe dizayssi beettes

dalga keeththa gitoni xarapezaynne booththa oydeti dizayssi bettishi de7e

issi keeththa giddoni heedzdzu macatinne issi attumay uttiti de7ettes

Keehipe lo'iza keeththa gedoni issi macasiya eqqada issi attuma haasayisashe deawus.

Beettiza issi dijitaale banke go'a asati ogera go'etite giza xuufey beettes.

Asas miishe immiza ha'i wodey teknologey ehida miishey miisha imishe dizaa misiley beettees,

karetha kumetha mayo mayda issi addey uttidi haasayishe de'ees

Issi adde hawodey teknologey ehida silke ba kushani oyqidi be7ishe de7ees.

Karetha kumetha may7o mayda asati ogeen maarara eqqidi hamettishe de7eettessee.

issi haakimey issi toho saketida nayo tooza akamishe dizayssi beettes

Issimedho may'o mayida asati ubbaykka ba hupheni qoobe wothiti hamettishi deeet

kehippe cora asati ubbayikka issi medhdho mayo mayiddi eqqidi de'eettes.

Issi booththa makinay ambulanthe geetettizayssi danga moykko adussa ogiyara hamettishi dizayssi beettees.

issi keeththe masatiza qorqoro tamay miishe cu7ay pude keidi salo bishe dizayssi bettishe de'ees

issi keeththa giddon dumma dumma maxaafati tamareti nababana mala shiiqidi dizayssi beette

wolqama pooqe keeththay keexettidi dizayssi bettishe de7ees pooqe keeththa sinthanekka

Keehipe be'ishin ayfesi lo'iza wulayta soddo katamanni diza gutara gizayssi beettes.

issi dalga keeththa giddoni keexxettidi dizayssani oydeti ne domma dumma miish de'ees

Issi lo7izanne malaliza keeththa gidoni daro asay uttidi dees.

keeththey keexettana woykko keexettidi dizayssa daro asati eqqidi be ishe ubbaykka de7eette

daro pooqe keeththati keexetidi dizayssinne dumma dumma kaameti ogeera woxxishe dizay beettes

ayfesi beyanas keehippe lo7iza keeththay keexettidi dizayssi beettishe de'es

dalga lo7iza oge lanqen gitta wolqama keeththati keexettidi dizaynssi beettishe deees

daro asati issi keeththa giddon eqqidi haasatishe dizayssi beettees

Nam'u asati oyde bolla uttidi ba sinthan komputere woththidi de'ette.

topphiya dere asa ayssiza doktore aabi aymedey eqqidi haasayishe deees

Issi macaynne issi attumay nam7i deettes. indiya gashe naa kushen itimmada deawus.

Issi gashe naay yeekkizayssa masati issi indiya hayzissada may7o mayzashe de'owos.

issi ayiya ba huphe goozada gashe naa iidi maada uttada de7awus

Issi gashe naara issi indiya uttada da7awus issi maciya eqqada dabtare doyada be ashe de7awo.

Issi indiya silke kushen oykkada silkezan ba qaala duqashe de7aws.

Misiley beettizayssi arbamence hospotale giza amaratho xuufey beettishe deees

Issi keeththa gidoni daro asati haakime keeththa masatizayssan de7eettes

Issi dhaley bayzettizaso masatizayssanne taro asate attumay macay ubbeykka eqqidi deeette.

saketidi diza issi harganchay hiixa bolla ichidi ha xeelishe deees

issi ayiya gashe naa idimmada oyte bollan uttada de7awus

issi keeththa giddooni dumma dumma miishati deettes miishatappeka caammay beettes

dunguza may7o qodheni xaaxida daro attomatinne issi macay eqqidi deees

dhoqatethay dizaa bessani qodani keehipi daro asati attumatinne macati eqqida

issi dhoqatethay diza bessani nam7u maatappe woykko woyshappe keexxettida keeththatinne keeththappe guyera zumay deees

gaamo dunguza mayda darro asati ubbaykka ufayettishe dizayssi bettishe dee'es

daro asati ubbayka ba kushiyani mitha puute oyqqedi tokkanawu bishe dizayssi beettes

oge gidora dumma dumma asati macati attomatinne dumma dumma kaameti dezayssi beettes

Heedzdzu attuma asati oyde bollan ubbaykka uttedi dizayssi bettishe dees

Gammo zoone ayso awaqay daanna deemse admasoy eqqedi deees.

dere sarotetha naagisiza pooliseti ubbaykka maaran eqqidi hamettishe de7eettes

issi attey keeththa giddoni uttidi ba sinthan komputere wothidi dizayssi beettees

Pirde keeththane diza perdanchati iza bolla uttiza heedzdzu oydeti beettes

Assi soho giddon heedzdzati issi medho karetha may'o maydi de'ettes issi macasiya eqqada nababashe derawus

daro asate karetha may7o may7dayssati ubbaykka ba kushe ushacha kushe bolla denthidi deettes

Nam'u asate essi medho may'o may di diizayssi be tishe de ees.

hupheni karetha goope woththida poolisey eqede haasayishe dizayssi beettees

Misiley nam7u kushe masatizayssa getoni issi mizaane woykko mixetha masatizayssi bee.

Karetha may'o kumetha mayda issi addey oyde bolla uttidi deees.

Daro asati eqqidi dizayssi machahinne attumati ubbati eqqidi deette.

Iita miishati woykko buurati dizayssa daro asati kaame bolla caanishe dayettes.

asay ubbayka keidi ba heerani ogey mooretidayssa geeshishenne pittishe de7ettes

iita buurati wodhdhidayssa issi attumaynne issi macay pittishe lo7athishe de7eettes

Asay ubbay keidi ba heeray mooretida ogeza giigissishe pittishe lo'ethishe dayettes.

heedzdzu asatin issi medho may7o may7di issi miisha giigissishe de7eettes

Daro asati ubbaykka ba kushani akafa oykkedi oge lanqe giigishshishe deyeettes.

Kaamey keehippe daro miishata kontaleni aaththidi caanidi gita oge bishe dees.

Iita miishata woykko buurata caanidi bishe dizaa wolqama kaamey beettees.

Ogey mooretida issa daro asati kesidi ogeza pittishe diza issi beettees.

issi asi uttidi fayda matawakka ekkana xaafetishe dizayss beettees

Issi zo7o beyshin keehipe lo7iza naya karetha may7o may7ada eqqada ade7awus

macatinne attumati ba sinthani komputere wothidi ubbati be'ishe dayettes

Ha beettiza misiley ha wodey ehida paayida maatawaqa mazagabettana mala yootiza misilekko hayssi

Ha bettizayssi ha wodey ehida payda geetettiza oonatetha erisiza matawaga bessizayssakko.

ha wodey ehida fayda matawaqa mazagabettidi ekkite gita xaafey xaafettidi deizayssi beettees

kuwaase ka'iza kuwaase kaasanchati arsenaale ka'iza cugas kaa'iza issi attuma naay booththa may'ora eqqidi de'ees

Issi addeynne issi maccay issife issi miisha oyqqidi eqqidi de7ettes.

Daro asa sarotetha naagisiza asati maaran eqqidi toho bolla denthidi de7ettes.

dugge ha tophiya kelile ayso aawa daanna xalahun kabaday issi asara sarotetta laamettishe deees.

Daro asate dunguza may7o may7di ubbaykka oyde bolla uttidossana.

Daro asati booththa may'o maydi dizayti ubbayka uttidi ezgishe deees

Dalga keeththa geton bootha may'o mayda dayti dizaysi betti sheerees.

Asati ubbaykka eqqidi dishin nam7u asati sarotetha laametishee de'ettes.

bootha mayo mayidi botha qoobe wooththidi diza daro asati betees

keehipe daro asate booththa may7o may7idaytinne booththa qoope wothidayti ubbaykka sife de7eettes

Dugeha tophiya kelele aysso aawa daana xelahun kabadey beettishe de7ees.

Gitta wolqama abba bollara nam'u markabe kumidi daro asay hamattishe dees.

Issi keeththa gidone daro asate uttidinne eqqidi dizayssi betees.

karetha kumetha may7o mayda issi macaasiya uttada ha beyawus

issi keeththa giddon attomatinne macati ubbaykka hamettishe dizayssi beettes

issi soho gidoni asati ichashu asati uttiti zoretishe de7etesse

daru asay issi keeththa gitoni komputere be ishe ubbaykka de7ettes

Issi medho mayda attomatinne macati ubbaykka maarani eqqidi dizayssi beettees.

issi dalga keeththa geddoni daro asati attumatinne maccati ubbaykka uttidi dees.

issi keeththa giddoni dumma dumma bayzettiza miishati shiiqidi issi bolla dizayss beettes

Dalga keeththa giddon daro asati uttidinne eqqidi dizayssi beettes.

asa sarotetha naagisiza daro pooliseti maaran eqqidi ubbaykka de7eettes

kaame bolla asati uttidi woykko caanettidi oge bishe ubbetikka de7ettes

Oge giddoora dumma dumma pooliseti izaan hamettiza kaamey hamettishe maaran de7ees.

Keehipe daro asati issi keeththa giddon uttidi ubbetikka de'ettes

issi medho may7o mayida daro asati maaran maaran eqqidettes

issi keeththa gidoni daro pooliseti uttidi hara asi yootizayssa siyshinne ezgishe de7eettes

daro asatin kaame giddoni dizaystha masatetes nam7u trafike poolissetikka eqqizi de7eettes

Asa sarotetha naagisiza poolisetinne hara dumma dumma asati eqqidi de7eettes

Esse addey poolisey oyde bolla uttidi be sinthen waraqata wothidi deees.

poolise may7o mayda heeththu asati de7ettes issi addey ba kusheni yoone miish oykkidi wothishe deees

nam'u poolisi mayo mayda asati ubbayka issi keeththa giddon ba sinthani komputere wothidi uttidi de'ettes

daro asate eqqedi dishin issi poolisey zayte ara asas immishe deees

Ubbayka essi medho mayo mayda pooliseti essi keeththa giddon duulata bolla de'ettes.

Issi asa sarotetha naagisiza poolisey oydde bolla uttidi diza issi beettes.

issi dalga gade haaththay kixidi kumidi bishe dizayssi beettees haaththa giddonka

Timirte kawo gidida profesere brahaanu neggay uttidi dizayssi beettees

issi addey garsara booththa mayo bollara karetha mayida zo'o atte eqqidi dee'es

Wolqama lo7iza keetha giddoni keehippe cora asati uttidi dubbushishe de7eettes.

daro macatinne issi attuma na'ay ubbaykka eqqidi maarani dizayssa beettees

Issi addey eqqidi dizayss beetees addezappe guyera mithay dees

Essi addey uttidi garsara booththa may'o bollara karetha may'dayssi uttides

Dukeeha tophiya kelile ayso aawa daanna talahon kabaday eqqides

dhokaha kawo keeththari ooththiza asati nam7ati utti nam7ati eqqidi de'e tes

dalga gade giddooni dumma dumma muuzey dizayssa haaththay muuzeza kumidi deees

issi zo7o macasiya eqqada de7awus izi matanka tophiya bandiray de'ese eqqide

qoodane keehipi daro asay denbane uttidi ubbaykka ara asa haasayizayssa

Bookketidi toketida pute issi booththa mayo mayda addey haaththa ushshishe dee'es.

Kareththa kumeeththa may'o mayda issi addey uttidi kiita aaththishi de'ees

Issi addey qoodheni dunguza xaaxidayssi biitta bookkidi mitha puute tokkees.

Karetha kumetha may7o mayda asati issi macayka beettishe deees.

daro keeththa masatizasa giddoni daro lo7iza asati ubbaykka uttidi hinde7eetes

nam7u attumaynne issi macay de7oosona issi attumaynne issi macay sarotishe de7eettes

ha beettizayss daro asati issi bessane shiiqidi dizayssa bessishe deees

heedzu tohora hamettiza bajaaje geetettiza kaamen asati wora giddora caanettidi bishe de7ees.

keehippe daro asate giya masatiza sooni ubbaykka shiiqidi dizayssi bettishe dees

dalga oge gidoora daaro kaametin gashe gitay hamettishe deees

hawodeni yida itiyo telekoome neotorke ichachantho jiibi gizayssi beettes

Daro asat kaametinne attumay machay ubbaykka ogera hametishe de'eettes.

issi iqata woykko miishata caaniza hare gaare bolla nam7u nayti uttidi bishe deette

kaameti issi kaame gede bishe issi kaame ha hishe adussa ogera dizayssi beettishe deees

Giya giddoni kushe hiillan oosettiza otoy dizayssi beettishe deees

ayya nayta oykka uttin issi macasiya eqqada naa kushe oyqada be ashe de7aas

Giya masatiza sohonne keehipi paydoni cora asati shiiqidi dizayssi weetees.

issi wora giddora daro addeti hamettishe de'eettes issi addey booththa kumetha mayo maydi de'ees

issi dalga dembane booththa may7o mayda daro attumatinne macati eqqidi de7eette

issi naay koodheni dunguza xaaxidi boshe masatiza bessani eqqidi deees

issi macasiya ba huphe bolla qoofe wothada ba ayfen manaxire wothada dawus.

Dalganne aaho gidida gade gidon oyddu asati eqede dizayssi beettees.

muuzey gakkidi bayzettanas qanxettidi dizayssa daro asati eqqidi beyettes

issi macasiya ba kushani booththa miishe mitha bolla oyqada eqqadus

gita xide mithati diccishe de7eettes gede baggera zumaykka deees ogeykka de7ees

issi macasiya iza bolla asati biidi ka7izayssa bolla zin7ada ka7ashe de7awus

Issi lo7iza macasiya gadey oykko shuchchara diza bessani uttada miicashe de7awus

gaamo boncho may7o xibabeppe oosettidayssa dunguza may7ada maciya uttadus

issi macasiya gitta haaththa eelo gidoni gelada mecetashe de7aws

Nam'u maca hasati issiniya ba huupheni qoope wothadus nam'aykka miicishe de'ettes.

Issi attuma naay uttidi fayda asata xaafishe dizayssibeettes

daro asatin attumatinne macatin maarani eqqidi betara naagishe dee'tees

issi lo7iza keeththa giddon daroo asati uttidi de7oosona ha asatika hasayishe de7eettes

Nam'u macati uttidi kawo dooranas asay karde ekkishe dizayssi .beettes

daro asati issi timirte keeththane payda mazagabetishe dizayssi beettees

daro asati maaran uttidi payda matawaqa xaafetishe dizayssi beettees

issi keeththa giddone daro asati eqqidi dishine nam7u asati uttidi dizayssinne issi addey xaafishe dizayssi beettees

Issi keeththa giddon asati ubbayka ooso ooththishe dizayssi beettishe deees.

Nam'u attuma naati uttidi kawo izaani dooriza karde imishe de'eettes. Ubbatik.

hawodey eheda payda matawaka mazakabetishe keehippe daro asati de7eettes ubbaykka

mirca woykko ba kawoo dooranas asay dooriza kardee ekkishe dizayssi beettishe de7es

Issi lo7iza macasiya ba kushan kooshe asas gaththiza meeshe oykqada uttada deawus

Issi wotha woxxiza wothanchay ba zindtzani kooshe aaththiza miishe wothidi haasayishe dees.

kuwaase ka izaa dembani nam7u nayti hamettishe dizaysi bettishe deees

asay kuwaseta ka7idi xoonishin xoonida asas anjo imettiza wancay bettes

Dalga meeda ani woykko dalga bessani asati maaran ekkidi wothe woxxanash giigettishe deettes

issi aaya be kusheni kooshe aaththiza miishe oykkada haasaya she de7awus

Daro asay shiiqidi dizayssa giddoppe issi macasiya ba kusheya nam"a denthada eqqadus.

Wotha woxxiza wothancha macati woxxanawu ubbaykka maarani eqqidi giigettishe de7ettes.

Issi kuwaasi ka'iza kuwaas kaasanchay ba kushen wanca oykkidi miicishe deees

Kuwaasi ka'iza kuwaasi kaasanchata cuga suntha bessiza xuufey beettees ha xuufeykka itiophiya bunna isport kilef.

kuwaasi ka7ettiza denbani kuwaasi ka7iza nam7u attuma asati ka7ishe dehettes

Hedzdzu asati eqidi dabasana issi zo'o may'o kumetha mayda attumaykka dees.

nam7u maca nayti baaxe baaxetishe dizayssi betishe deees

Kuwaase ka7ettiza dembani attuma nayte kuwaase too kuwaasse ka7ishe dizayssi beettees.

kuwaasey kaaettiza dembani issi attuma na'ay uttidi be nam7u kushe be'ishe de'ees

daro asay attumay macay eqqidi dizayssa misile bessizayss beettes

koronte baynda saaten koronte mala asas poo7o immiza genereetere gizayssi beettes

issi haaththata pentisidi izaani olikko ho7o wothiza miishey bettishe deees

Daro dumma dumma miisheti bayzettizaso qoncisiza dumma dumma xuufeti dizayssi beettes

Dumma dumma miishshati beettishshe de'ettees hamiishatikka issi issi ooththo ooththanas maaddees

Huphey qanxettiza sohoninne dumma dumma bollay qohettida asati izara hamettiza kame beettes

issi keeththaa giddoni issi booththa kumetha mayo mayida addey eqqidi de7ees.

Asas koronte po'oo miza meeshe woykko neotorke masatiza gitay hoosetidi dizayssi beettes.

Essi po'o asas immiza ogen eqqiza miishey eqqidihi de'ees.

Dorsay woykko deeshe masatizaysi ubbaykka shuketidi mitha bolla micettidi dizayssi beettees.

issi addey booththa medho may7o may7di eqqidi haasayishe dizayssi beettees

dalga haaththe bollara hawodey ehida haaththe bollara hamettiza meeshe hamettishe deees

nam7u lo7iza ha wodeni oosettida lo7iza kaametu bollan ceeshay dezayssi beettees

heedzdzu tohoni hamettiza bajaje geetettiza salo medhon tiyettidayssi beettees

wolqama haaththawoykko wolqama abba bollara hamettiza wolqama markabey hamettishe dizayssani asayi eqqidi deee

ginbey woykko pooqey keexettiza sohoni simentota ashawata haaththera walakkiza maashiney beettes

Botha medhora diza qodani kehipi daro kaameti eqqidi de7ettes

tophiya dere ayso aawa doktore aabi aymedey uttidi dizayssi peetees

abba bollara hamettiza dumma dumma markabati wogolotinne izaani asati deyossona

dalga ogey dizayssara issi bajajey hamettishe deees guyerakka dhoqa heeraybettes

qodani keehippe daro kamete kaamete shiiqi eqiza sohoni eqqide dayetes

adussa woynne dalga oge kidoora daro asati saykle laaggidi bishe de7eettes

Issi hare gaarey eqata caanidi bishe diizayssi beettees.

kehipe daro asati ubayka eqedi dizayssi bettishe deese

asay ideissi derera oletishe izaani go7ettiza wolqama dhuqiza massaray beettees

issi bessani dumma dumma hareti kaameti asati ubbaykka dizayssi beettes

Gitta wolqama pooqe keeththay kexetidi keexxetishe dizayssi beettees.

gittanne dhoqatethay diza adussa pooqe keeththay bettishe ha misileni de'ees

Dicha bolla diza woykko diccida kataman lo7o lo7o keeththay keexettidi de7ees

Issi keeththa gitton heedzdzunne heedzdzuppe dariza asati eqqidi dizayssi beettes.

gitta walqama pooqey keexxetishe deizayssi beettishe de7eese ha misile

Dalganne adussa gidida keeththay keexetidi dizayssi bettishe de7eesee.

Wolayta soodo yumbereste geliza sohoy ginbey keexettidi dizayssi beettishe deees.

gashe tamare nayti uttin issi astamaariya tamaretu giddon eqqada da7awus

Issi keeththa giddoni tamare nayti iza bolla aqiza hiixay woykko algay beettees

Tamare keeththani tamare nayti dabapada bala shiiqidi diza dumma dumma maxaafay beettees

Booththa may7omayda issi macasiya ba kushani kooshe aaththiza miishe oykkada,

daro tamare soho masatizayssan naytiDaoan shiiqi uttidi tobetishe de7eettes.

heetztzu issi medho may7o mayida zo7o macasati ba kusheni tumma dumma miisha oykqidi eqqidette

addisabeheba yumberesti giza qoncisoy woykko yumberestizi dizayssa yootiza misiley beettes.

Daro tamare nayti issi keeththa gidooni ubbayka uttidi komputere be7etes

issi karetha kumetha may7o timirte wursada mayda macasiya ba kushen wanca oyqqada de7awus

timirte tamaridi wursida nayti anjettidi ubbaykka ciishanne karetha mayota maydi de'ettes

Timerte keeththa masatiza sohoni daro nayti uttidi komputere be ishe de'eetes.

Timirte tamariza timirte keeththani daro tamareti uttidi bepaace ooththishe de'eettes.

timerte keeththa tamareti gelana mala qoncisiza erisoy woykko qoncisoy amarathon xaafettidi deee

Adusanne gita gidida ogey oosettidi wuridayssara issi hare gaarey hamettishe deees

issi soho giddon daro asati uttidi ubbaykka issoy issora haasayishe de7ettes

Bookketi diza biittara nam'u asatinne ogeza bookkiza kaamey hamettishe dees.

Dalgganne aduusa gitta dembbani daro keethati keexetidi dizaysssi beetees.

Biitta bookkiza doozorey biitta bookkishe deees ogeppe dugenne pude baggera..

daro asati gade bookkishe de7eettes eeti dizasoykka itidi oykko mooretidi diza bes

wolqamanne addussa ogey deees ha ogeppe pude bagkera gita wolqama pooqe keeththaykka deees

Issi gita dalga ogera gitta wolqama kaamey hamettishe deizayssi beettees.

buro oosettidi keida adussa asfalte ogey karetha qalamen tiyettidi deees

Issi atte zoo medho may'o mayidi eqqidi dizayssi beettishe deees.

Ogeen issi trafike pooliseynne issi addey eqqidi de'eettes ize ta matanka kaameti eqqida.

Nam'u ogey diza issara dumma dumma kaametinne dumma dumma asati hamettishe ogezara deettes.

daro asatinne profeesere brihaanu neggaykka ha asatara hamettishe de'ees

haaththay oosettidi diza bessara pude bolla gokkishe dizayssi beettees

gitta walqama haaththay izan shiiqiza tankere gizayssi oosettidi dizayssi beettes

aaththa oykko geeshsha ushsha haaththay ooseti wuridi giigidi dizayssi bettishe dees.

gade gidoni oosetidi dizaa haaththa bombay ooseti wuridayssi beettishe dee'es

Geeshsha ushsha haaththay oosettidi wuridasonni asati eqqidi be kushe mecetishe ubbaykka deeette.

isse misiley beettishe deees ha misileykka issi essi kaameti hamettiza oge mixizayssakko

Geeshsha ushsha haaththay oosettidi wuridi dizayssi betees ha haaththayka nam7u soora goggishe de7ees

Daro asati be qoodheni gediyo hoykko dillata dunguza xaaxidi ubbaykka deettes.

Geeshsha ushsha haththay izara issi bessappe hara bessa banawu maaddiza miishe de'es

Keehipe dalga gaden dumma dumma miishati oosetidi dizayssi bettishe dees.

Geeshsha ushsha haaththay oosetidi keidayssan asati kushe mecetishe deettes.